mininna dubbu saadaati yineemmori hiikkuri hiikkuriiti hattono dubbu saada agarate maa maa assa hasiissannonke mini saada giddo qara qeecha godo'litannori hiikkuri saadaati?

Xa sidaamu giddo sidaamu afiinni odoo sayisanno uurrinshu su'mi ayeeti? Hattono odoonsati bue ayiooti?

Alamete deerrinni layiinkita da"atote bayiicho ikkitino gobba hiitteneeti? Hattono, alamete deerrinni umita manchu beeetti daramate doodhanno gobba hiitteeti?

Mini uduunneeti yineemmori hiikku hiikkuriiti? hattono mini uduunni waagi woti baatooshi maa lawanno?

Hawaasi quchumi giddo mereeroho afamannohu sidaamu sumudi maa leellishshate loonsoonniho? Sidaamunnita maa leellishanno?

Sidaamu giddo noo hayyonna bude hayyonna budu noo dirimi mageehho? lophanni noonso hiittooti?

Ammana yaa mayyaate? Xa itiyophiyu giddo noo ammanote uurrinshubba mimmitu ledo hiikkitenna ma garinniiti umonsa dandiite heedhannohu?

xa noohu itophiyu deerrinni superimaarkeetete uurrinshubba mageete? hattono xa itophiyu superimaarkeetete mirte duucha woyiitenna roore yanna Eessannohu hiittee gobbanniiti?

Alamete deerrinni umiha hijaaru baayiicho amade noo gobba hiiteeti? hattono hijaarra budu ledo amadisiisse loossanni afantanno gobba hiiteeti?

hara daa''atanna daramate badooshshi maati? mannu duuchawoyite hiitte gobba hige daramanno hattono daa''atanno

Qoxeessankenna minenke biifisate horonsi'neemmo uduunnichi maati? Hattono Qoxeessinkenna minenke biifisate afi'neemmo horo maati?

Seenisilleho yaa Mayyaate xaa yannara seenisillu uduune itiyophiyu gobaa hite gobbanni eesinani afanitanno? Hattono seenisillu uduunich xaa yannara maa lawonno?

qooxeessankenna qucummanke biifisate maa maa assa hasiissanno ninkewiino ikko mootimmayiwiinni agarranniri maati?

Mininna dubbu saada yaa mayyaate? Mininna dubbu saada badooshshi maati? Hattono mini saada mannaho mayi horo uyitaa? Dubbu saadano mannu manchu beettira mayi horo uyitaa?

Egensiishsha loossanno mannooti hiittooreeti hattono egenshiishshu egensiinsanni woyte mayi horo afirino mitte taqaamera mayi horo aanno

Mashinubba manichi beetira mayi mayi horo uyitawo? mashinubba yaa Mayyaate? mashinubba mama loonissanni? hattono manichu xuka takka"ate loonisanni mashinubbate

Borrote uduune yineemori maa maati? Borrote uduune maay mayinni loonissanni? hattono xa noohu borrote iduunni waagi maa maa lawanno?

Itophiyu afamanoti dodo'lete danni hiiteti hattono Itophiyu giddo bayicho uuyinenna bande la'nanniti godo'lete danni hiiteti ?

Xaa yannara kalqete deerinni tuqu xaadoshe umiha ikke horo aani noohu hiikkoe xuqu xaadosheti ?

Alamete deerrinni biraande biraande ikkitino koatte loossanni afantanno gobbuwa hitteeti? hattono duucha woyte iitiyoophiyu manni horonsi'ranno koatte mami gobbate.

Baadi xagga yaa mayyaate? Horonsanna gawajjonsano maati? Baadi xagga uurrinshubbara mangiste fajjo uyiteenna loossanonso uyiitukkinni sammi yite loossanno?

Quchumanke biifisate ninkewiinni agara hasiissanonkeri ma maati? Quchuminke biinfille agarate ma maa assa hasiissanno?

Muronna laalo yaa mayyaate? muronna laalo manchi beetti fayyyimmara horo uytanno horo maati? Xaa yannara muronna laalote shiqisho maa labbanno

Maxaaffate yaa mayyaate? maxaaffa mayi mayiinni loonsanni? hattono maxaaffa xaanfannihu borreessinannihu mamaati?

Hawasa quchumira ,hawasi quchumi giddo mereeroho noohu sidaamu sumudi maa xawisanno? Sidaamaho noosi horono maati?

itiyopiyu giddo darga uyine nabbanbannihunna banxannihu mannu wayinni baxaminohu maxaafi hiikkoye hikkoyeeti borreessaanchu ayeeti?

Mooziiqu yaa mayyaate xa itopiyu giddo duucha woyte horoonsi'nanni muziiqubba budu ledo amadisiisantinotenso Sammi yine fushshinoonnite

murote yaa mayyaate muro manchu beettira mayi horo uyiitanno? hattono muro agarate manchi beetti maa assa hasiissannosi? muro manchi beettira uyiitanno horo xawisse''e.

superimaarkeetete mirte mamii gobbanni eessinanni hattono superimaarkeetete mirte wole gobbaanni suuqete hirranni mirtewiinni waaginsa badooshshi maa lawanno.